La are, mine su la bompeɛle. Ba mine vɔgle la zupilpeɛle ba mine su la bondɔre, kurizeere biŋ la ba nimisogɔ. Ba eŋ la lɔɔtesɔgele, la are.

Noba la are bͻl ŋmeԑbo zie, a su bompeԑle. A seԑ bonsͻgelͻ a eŋ nͻͻte sͻgelͻ. Ka ba mine eŋ nͻͻte zeere a toore bontoore dͻre.

Noba yaga la ka bamine are, ka ba mine zeŋ, ka dɔɔ gbi dumo ba niŋesogɔ, ka kūū dag aba mine niŋesogɔ, ka ba mine su bonsɔglɔ, nempeɛle la , ka ba mine su bompeɛle.

Neԑ la zeŋ su bonsuure buluu kyԑ su kpare zeԑ, orͻba vaare dͻgelͻ la daŋkyini zu o puori sԑŋԑ, oraba peԑle biŋi la o nimisogͻ.

Noba la be die zusɔgaŋ, kaa kyansere e zeere ka a die e dɔre, ka ba vɔgle zupil dɔre, ka ba mine su bonsɔglɔ, ka ba mine zeŋ sola panɛl zuŋ.